paɣa n-ʒi kuɣu zuɣu n-dihiri lapitɔpu lapitɔpu maa tamla teebuli piɛlli zuɣu paɣa maa yɛla neen sabila ka daagi o zabiri zali zuɣusaa ka kɔliba tamya ka bini be di puuni jidambiisa zuɣusaa ka o ʒiya

Nuu n gbubi kopu ka kofi bɛ kopu maa puuni ka paanu bɛ pileet piɛlli ni tamya pileet shɛli gba biɛni mi ka binshaɣu ka dinni zaɣ piɛlli n nyɛli buku gna pa teebuli sabinli maa zuɣu fulaawaasi gba tamla teebuli maa zuɣu laa puuni ka fulaawaasi maa bɛ ka koins gba pa teebuli ma zuɣu ni bin ʒiɛhi ʒiɛhi

Taabo nim ni kuriti ni woya nim n wurim wurim gabi taba ni taha taha maa shɛli pala duu zuɣu ka shɛli wurim doya ka tia ʒɛ di nyaanga ka sagbani sabila gba bɛ zuɣusaa luɣu shɛli ŋmaa niŋ zaɣ piɛlli piɛlli

Paɣiba a shɛm n bɛ soli zuɣu bi niriba ata ŋɔ zaa kpabirila bihi ka shɛba ziri kpalaŋ mŋahi so bɛni o bi ziri shɛli ka lɛɛ gbubi shɛli o nuu ni ka so gba ziri kpalaŋ mŋaa o kpabi la bia ka yiɛ liiga dozim ka lan gbubi takayua ka so zi dali bila ka kpabi bia ka yiɛ liiga zɛɛ zaɣi wɔɣinnli ka piri namda piɛlla ka so gba zi kpalaŋ mŋaa n tuhiri paɣiba ata ŋɔ soli.

Nachimbila n-ʒiya ka kɔlibanima be adakanima ni m-baɣa nachimbila maa pilila zupil’piɛlli ka di booi zaɣ’sabinli ka o kpa ninkpara ka ye leega dɔzim gbunni ka ye leega shɛli pa ka leega shɛli pa o baɣa zuɣu o gbubila baaji ʒee ka piri namda ʒee ka kɔlibanima be o nyaaŋa n-tam teebuli zuɣu

Paɣa n ʒɛya ka ʒiri tahapoŋ ka niɛma bɛ tahapoŋ maa ni ka lahi gbubi piɛɣu o nuuni ka niɛma bɛ piɛɣu maa gba ni o ni gbubi neen shɛŋa o nuuni maa polish biɛni tulaalɛ nim biɛni o mii ni ʒiri bbinshɛŋa maa birash nima n ti pahi tulaalɛ nima paɣa maa nyɛla paɣa sabinli ka o ni yɛ neen shɛli mini o zipiligu maa kom nyɛ ko yinsi ka tihi bɛ o nyaanga

Paɣa n ʒɛya tabi Dikpuni o gbubila fulaawaasi o nyaanga fulaawaasi biɛla laa ni n tam o nyaanga o ni tabi binshaɣu maa zaɣ dozim n nyɛli o bola bini lo o zabiri ka o so jinjɛm ka di nyɛ zaɣ kanvaa

Bipuɣunsi ayi n ʒɛya bi ʒɛla binwola pam sunsuuni binwola shɛli din biɛni n nyɛ kamantoosi biɛni alaafee biɛni moongu biɛni leemu biɛni n ti pahi ʒɛ vari vari shɛŋa paɣaba maa bi so yɛla liiga sabinli

Paɣa ninkurigu n ʒiya o chimdila waagashe silba tam kurifooti ni ka sala bɛ kurifooti maa ni o pun chim shɛli n zaŋ niŋ pileet ni ka na ŋmahari shɛli suu ka o gbubi ŋmahara o bobla bobga ka so chinchin ka gbambili ʒɛya waagashe maa ni tam shɛli zuɣu maa gbambili piɛlli n nyɛli

Silimiinpaɣa mini bihi n-ʒeya bɛ nyɛla bipuɣinsi ni bidibisi bidib' so ŋun wɔligi o ko ŋɔ ŋun bi piri namda amaa bipuɣin' shɛba ban pahi silimiinpaɣa ŋɔ zuɣu ŋɔ bɛ kaami vuli silimiinpaɣa maa sheeni bɛ ʒɛla dikpini mahim silimiinpaɣa maa yɛla liiga piɛlli ka kpa ninkpar' sabila

Paɣa n teei ʒi palli zuɣu ka yaagi o noli kuhura ka moto doya ka Chɛchɛ gba doya ka nachimbili so gbubi foon n ŋmaariba foto ka nachimbili so gba tabi o puli n yɛ liiga dozim ʒɛya lihiriba ka bipuɣunsi ayi gba yɛ shikuru yunifom nima ka nyaɣa baaji nima n ʒɛya liiri bolfu

Bipuɣunsi n so chinchina bi nyoɣani ka bi zaa ŋɔ ʒirila ʒiya bi zaa yɛla cheeni nima ka piri namda toon dani ŋun bɛ nudirigu zuɣu ŋɔ pirila namda ka di zuɣusaa niŋ zaɣ sabinli ŋun pa o zuɣu maa mii pirila namda ka di ku nyɛ namdi sabinli zaa bi pam sola chinchin yinsi so bi yɛ liiga ka bi piɛla lai dibayi